Le tɔ nyakpɔ ale gbɔ. Le tɔa dzi la, eŋu vovovowo, tɔdziŋu vovovowo le gama. Eɖewo si ama na dzẽee, eɖewo bluu, eɖewo ʋee. Mashiniwo le ŋuwo dzi fũu uke yi. Le tɔtola, xɔwo le, dziƒoxɔwo le. Eɖewo hã si ama na dzẽẽee. Atiwo le gama.

Le mɔto, amewo sugbɔ ɖe gama, polisi le gama, nyɔnu ale ta avɔ do awu dzɛ̃bla taku hã le gama, amewo bla ta hee, eŋu le gamale hee enu yellow to eme

… Ta avɔ, kɔ nu blu da ɖe kɔme, amewo le gbɔ, ame ɖeka lé tsɛk buk le asi, do dzonu le alɔ, ame ɖeka hã lé maik le asi, nyɔnuvie le nu kom, nɔnɔmetata aɖewo hã le glie ŋuti le gama vovovowo, nyɔnuvie ɖeka hã bla ta.

Le yevudukɔ aɖe me, amewo sɔgbɔ le ablɔ dzi le dzrewɔ le nyahe, eɖewo le akɔ da kpovitɔwo le gama. Gama exɔwo li, atiwo le gama, ame aɖewo ɖɔ sipeci eɖewo kpla bagi, eɖewo do awu ʋi eɖewo do awu yibɔ.

Le yameŋudzeƒe aɖe, yameŋu gã aɖe le gema. Wosi aŋɔ ʋi nɛ kɔ nu dzɛ̃ ŋlɔ nu ɖe edzi. Amewo le gema. Ame ɖewo do sodzawu. Ame ɖeka le foto ɖem. Ye le gema, taya le gema, spekswo le gema mɔa bɔbɔ.

Exɔ ale me, zikpui le xɔ me, sudeviwo le xɔme, flam le me, light le me seƒoƒo hã le me ekplɔ le gama eta le ʋe afɔtiwo le ʋe ne zikpuiwo hã le gama.

Emɔ ale to. Edzo bi le teƒeɛ. Yɛ teƒeɛ la, edzo bi xɔwo, eŋuwo le lɔlemɔ aɖe to. Amewo tsa tsitre le gama gbogboo. Etsikuŋu aɖe hã le gama. Dzudzɔ le tutu le gama. Ati hã le gama.

Emɔ ɖe dzi le egbetome. Elãwo sɔgbɔ le ga ma, lã vovovowoe, zibra le ga ma, eŋua le hã le mɔdzi zɔm gbɔna. Eŋua wosia ŋɔ nɛ egbemumu. Atiwo le ga ma, egbewo le anyigba. Emɔ hã ele basaa.

Kɔgã aɖe dzi. Amewo dze dɔ va kɔdzi. Ŋutsuwo mlɔ abame, nyɔnuwo hã mlɔ abame. Wokɔ ɔksidzini kɔ ɖo ŋɔtinu na ame ɖe, woda shi ɖe ame ɖewo dzi, bɛɖiwo wosi aŋɔ ʋee nɛ, amewo mlɔ anyi le edzi, eɖewo ta avɔ, ɖewo do awu.

Amelɔ le dunya he, yiole ŋua le dzi, eŋuɔ gɔme gakpo sɔ̃ɔ nye ŋuɔ gɔme, polis le me, soja le me, ame lé flag le asi, flagɛ nu dz0 kpli nu yibɔ, kpli nu grin yele me. Amɔ do awu ʋe, do awu yibɔ.

Nyɔnu ale tsi tre ɖe bɛxɔ nyakpɔ aɖe gbɔ. Le gama la, atiwo le gama. Amewo hã nyɔnua gbɔ le nu ƒom kple nyɔnua. Ŋutsuwo le eme. Nyɔnuwo le eme. Amewo do awu dzẽee. Amewo ɖɔ sipɛsi. Amewo kpla baagi. Eɖewo do awu yibɔɔ hã. Nyɔnu aɖe ƒo ɖa.

Eƒe la kɔmpita la le akplɔ dzi kple agbalewo ye agbale vovovowo le safia me ye azikpui li wokɔ awu da ɖe azikpia tame. Ye nu yi ke wokɔ eɖena pitsa la le akplɔ dzi.

anyinɔƒe nyakpɔaɖe le gbadoa gɔme zikpiwo la gbadɔ gɔme fūu ekplɔ̃wo li light le gama le kplɔ̃ dzi la glass kapwo li plɛtwo li, le agba me la atikutsetsewo li ke drigwo hã le kapa me

Yevu ŋutsuvi mlɔ anyi ɖe anyigba le nu kpɔm le ŋliŋlim. Ŋeŋlenu vovovowo le ga ma. Trɛni le gbɔ, trɛnimɔ hã le ga ma trɛnia le edzi zɔm. Ekelɔŋu le ga ma. Katapila le ga ma. Le ge ya womlɔ anyi ɖo suɖui aɖe le egbɔ le ga ma.

Le fefewɔƒe aɖe. Teƒea nyakpɔ nyɔnu aɖe trsiatre ɖe ga ma do awu ʋi. Le awu vi ɖe asi. Ŋursua dze klo ɖe woakɔme le awoa si. Amewo le ga ma le ekpɔm. Amea ɖewo nɔ anyi. Amewo tsia tsitre. Amewo le bagi ɖe asi, ame aɖe le agbale xlem.

Nyɔnu aɖe ta avɔ nɔ anyi ɖe zikpui me le nufiafia xɔm tsom nyɔnu aɖe yi ke do awu ʋi nɔ anyi ɖe kanta dzi gbɔ. Ekplɔ dzi ga ma atike vovovowo li. Amewo hã wonɔ anyi ɖe zikpui me ga ma. Nyɔnua ɖe tsi atsitre le ga ma.

Amewo sugbɔ le xɔa le me. Ŋutsuwo le me. Nyɔnuwo le me. Eɖewo do awu ʋee, eɖewo do awu yibɔ le trɔza me, Ekplɔ̃ le gama. Glasi le kplɔ̃ dzi. Exɔme le ʋee. Ɖewo laa si tɔ le nu kpɔ.

moɖowo le ɣe ɖu dó awudza kɔ dzonu kɔ sa le ekɔme eɖewo ʋukui leme la'tikplɔ lasi amowo nɔayin le wó kpɔ wóle atiwo gɔme atiwo le gama gbogbó amowo le ʋu ƒo eɣeɖulawo hã li eɖewo dó awu dzɛ̃ enuɣe tome

Nutata le gli nyakpɔ aɖe ŋu. nutata me, ŋutsuwo le nutata me eye nyɔnuwo hã le gema. Ŋutsuwo ta avɔ ʋi ɖe ali. Amewo kɔ nu ɖe ta. Zikpui tata hã le gema. Nyɔnuwo le asi kɔm ɖo ɖe yame ye nutata vovovowo hã le gli ŋu.